banndiraaɓe tedduɓe hettotooɓe radio communautaire mo Podor 90 POINT 7 ballal Allah e weleede mum en ngartii e jamma hannde o yuɓɓinde yeewtere nde ngoownoɗen yuɓɓinde so tawii ɗii ɗoo sahaaji keedii woni yeewtere men nde innirɗen ndema e ngaynaaka jamma hannde oo wonani en to kaɓirɗe to ko cukalel laaɓa juuɗe Pisco Sarr no huufi haalirde nde musidɗo mon ceerno Ibrahima Ba en mbeltima no feewi e hawrinde ɗo yimɓe ɓee maa ɓe njaafoo noon eɗen ɗe ɓi maɓɓeede seeɗa <hesitation> en mbayronndiri no feewi kono Allah artirii en e jamma hannde oo n hawri e jeetati lewru novembre hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogaas e ɗiɗi ngam yuɓɓinde yeewtere nde ngoownoɗe yuɓɓinde so tawii ɗii ɗoo sahaaji keedii woni yeewtere nde mbiɗen nii innirɗen ndema e ngaynaaka jamma hannde oo maa en mbaɗ ko wiyetee faandu almuudo nde tawnoo en ɗeɓii wayronndirde seeɗa kono ittataama en meem e toɓɓe keewɗe ɗe ngannduɗaa ɗee ɗoo nii ina njowtii e fannuuji ɗi kaalɗen ɗii woni fannuuji ndema e fannuuji ngaynaaka fannuuji awo e fannuuji keewɗi ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii enen ndilla heen enen e yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii ko kañumen ngoni e meccal ngal ne mbiiɗen ni eɗen nganndi gonɗen koye campagne ndunngu to baŋnge remooɓe <hesitation> remnooɓe campagne ndunngu to baŋnge toɓo e to baŋnge <coughs> ndema ilnaaka fof kamɓe kala ɓe ngoni koye ciiftirɗi campagne woni campagne woni koye laawol daarde gasde so tawii koto gese maarooji to woni koye wuftude e soñeede so tawii koto gese jeeri too ɓeen ne ngoni koye coñal e so tawii koye deene woni koye cuusal so tawii koye gawri woni koye coñal e ko nanndi heen eko nanndi heen so tawii koto gerte ɓe ngoni koye duggugol <clears throat> ɗum noon so tawii ko to baŋnge awa oo ɗoo sahaa eɗen nganndi subalɓe ene keewi haaju e maayo nde tawnoo oo ɗoo sahaa ko sahaa keewɗo waɗde liɗɗi eɗen ñaaganooɓe Allah yo wonan en malaaɗi gaaɓdi sabu en teskiima oo ɗoo sahaa kala ɗo njaaɗa aɗo yiya anndoode aɗa yiya gicce aɗa yiya caab ceeli aɗa yiya liɗɗi ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii ko liɗɗi gaadoraaɗi to baŋnge saheede no ƴakkee walla nii defeede waɗee e ñaamde ene ñaamee kono kadi hawri koye sahaa mo ngannduɗaa waalo yaltii yimɓe no kucci e jolal waalo won fuɗɗiiɓe jabbude wonɓe ngannduɗaa ngoni koye lewtaade gese muɗumen sabaabu nde wayrude ilde kadi cikkiino ina waawi ilam araani kono Allah addii ilam oo ɗoo sahaa ngoni koye lewtaade gese muɗumen waalo ɓee ngoni koye lewtaade pooɗe muɗumen ɓee ngoni koye lewtaade paale mumen ngam yiɗde jabbude ngam ko wuuratee ko waawa waawa arde enen nganndi so ɗii ɗoo sahaaji keediino e baŋnge ngaynaaka ene heewnoo waɗde ko wiyetee kawgal oɗon nganndi kawle koye kawgal heen kawgal heewi waɗeede so tawnoo oo ɗoo sahaa mo ngonɗen ko sahaa kawle ko heen aynaaɓe keewnoo hawroyde woni naatoyde e nokkuuji ɗi ngannduɗaa iliino haa heewi taw tirde nan toon taw moonndere nan toon ɓootere nan toon e ko nanndi heen e ko nanndi heen njaha toon hawnoyde e kadi men ne ko ɗii ɗoo sahaaji keewno naatde e ɗeen geɗe ɗee ɗoo geɗe fof maa en eto memde heen kono ma en ñaago heen ballal yimɓe ɓee gooto heen kala ara sifanoo en sahaa oo holko ɓurnoo waawde teskaade e oo ɗoon sahaa to baŋnge jabbere to baŋnge ùe coñal to baŋnge maaro coñal to baŋnge jeeri puusal deene en e ko nanndi heen duggugol gerte en kono kadi maa en eero subalɓe waaɓe no alaaji Djibru Dia en kañumen ne ngara kaalana en ɗii ɗoo sahaaji so keediino <hesitation> kaygal felo felo e ko nanndi heen bertugol sahiraaji bertugol doliŋngaaji jaggugol won liɗɗi ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii no keewnoo waasde dañeede e waktuuji won ina waawi yiiteede e ɗii ɗoo waktuuji ɗi ngannduɗaa ko waktuuji awa kañumen ne ngaddana en heen holko ko woni miijooji muɗumen ɗum noon en paami tigi yeewtere ndee maa waɗ faandu almuudo kono en bismiima heen denndaangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii oo ɗoo sahaa hakkillaaji muɗumen no keetti e heɗaade radio ngo ne keetti e heɗaade haalirde meɗen ndee ɗoo nde ngannduɗaa ko radio Podor 90 POINT 7 ballal Allah e weleede mum ko ɗo tigi ngonɗen haa émission oo joofoo kono kadi eɗen ñaagii banndiraaɓe mo woni kala adda heen ballal muɗum nde tawnoo ko haalooɓe pulaar mbiyi wulaango jamma ɗaccittaake e gooto ɗum noon en mbiyat ɓinngel baaɗigel meɗen Pisco Sarr yo ɓamtan men sawtu ngonɗo lees oo hade men artude ɓoggol ngol

<hesitation> a jaaraama Pisco Sarr golle maa njooɗii peewi cukalel laaɓa juuɗe no mbiɗen nii ɓooyataa mbiyen baɗigel men Pisco Sarr yo udditan en ɓoggol ngol ngam teskaade yimɓe ɓee no poti addude ballal muɗumen e yeewtere ndee nde tawnoo no mbiiɗen ni ɗii ɗoo sahaaji so keedii yimɓe no keewi huccude e to wiyetee lulnde to baŋnge jabbere waalo eɗen ngandi hikka Allah waɗii mawɗum machallah Allah addii ilam haa heewi ko ñaagotoɗen banndiraaɓe ɓee yo ɓe tinno ɓe joola waala haa heewa nde tawnoo enen nganndi ko waawi jibineede toon ko alaa ɗo waawi jibineede so wonaa toon ɗum waɗi eɗen njiɗi hirjinde yimɓe ɓe e ruttaade e ndemooji men ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii ko ndemooji mbaɗɗi faayida kadi ko ndemooji mbaawɗi falaade ko wiyetae heege ittana en ko wiyetee koo ndii yeyii ndii artaani sabu enen fof eɗen paami <hesitation> hitaande fof nde ilam alaa eɗen nganndi ko falatoo koo ina famɗi no feewi hade oo ɗoo sahaa mawɓe men ndeen so tawii ilam dariima tan ngaratno ngona e ƴeewde tule ngonɗe e ndeer ngese ɗee ndaara dubuuji mbaɗa heen poɗɗe jayeeje mbaɗa heen poɗɗe cewle mbaɗa heen ñebbe jo <hesitation> mbaɗa ɗum e tule ɗee so tawii ilam ɗam dariima tan tule ɗee njaltina paali ɗiin ɗoon ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii ngaawaama heen fuɗa ndeeneeri laya gila ilam no fuɗɗoo yaltude tawata ko ndeeneeri fuɗɗiima sottude wano so tawii yimɓe naatanii jolde e waala walla naatanii remde pooɗe en pale en tawa on sahaa haako waawete dañeede heen taw cewle mbaɗ <hesitation> ndene a waɗii poɗɗe cewle buudi puɗɗiima yaltude jayeeje puɗɗiima fiide poƴƴaali geɗe ɗeen ɗoon fof no keewnoo hakkitde yimɓe ɓee e wonɓe ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo ni ko kañumen lulii e gese ɗee hade hay huunde kewde tawa kam wattii dañeede heen ko ñaamatee hay so tawii hannde sukaaɓe heewɓe nganndaa ko kaalatmi ko kono mbiɗa anndi mawɓe heewɓe no jooɗii ɗoo hannde ina njiila koye ina mbiya wallay ko nii tigi waanoo hanki e Fuuta ɗum noon holko saabi en nduttataako e ɗeen geɗe ɗe ngannduɗaa ɗee ɗoo nii hannde mbaassen tan waɗde koye meeɗen e ndemooji ɗi ngannduɗaa ko ndemooji ilnaaɗi woni ndema soble en ndema tamaate en e ndemooji mbaaɗi noon ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii hay so tawii en mbiyataa alaa nafoore ene waɗi nafoore kono noon ko maa ilnaa ma ndemaa maa mbaɗaa fof nde puɗɗaa waawde dañde nafoore muɗum ɗum ɗoo noon ko Allah addan maa ilam so a jabbii heen a wontaa ilnude haa coñaa so wonii ñebbe muɗum a wontaa ilnude haa coñaa so wonii makka mum a wontaa ilnude haa coñaa so wonii jayeeje mum so wonii buudi mum so wonii cewle mum kala heen geɗel gel ngaawɗaa a wontaa heen reftude ilnam so wonaa taw ko coñal yontii coñɗaa ɗum ɗum ko ballal Allah e yurmeede muɗum addani ɗum yimɓe ɓee ɗum noon so tawii Allah addaniima ko ngannduɗaa ko ɗoo ni ko yurmeende muɗum te aɗa waawi wadde feere foof ha wooda ko keɓɗa heen ɗum ina ñaagaa yimɓe ɓee goto kala yo wood ko waɗi heen kam en njiyii ceeɗu men oo ɗoo ɓennuɗo caɗeele dañaaɗe ɗee heen fof jibini ɗum ko rawande waasde meeɗen dañde ko mbaɗɗen yaani e ndunngu men ɓennuɗo oo waasde men dañde koo ilam waasde men dañde ko ndemooji woon woni patas remaaka jaye <hesitation> ñebbe ndemaaka ñaamdu koreeji am ɗii e geɗe mbaaɗe noon e geɗe mbaaɗe noon ko ɗum jibini caɗeele ɗe ngannduɗaa ɗee ɗoo nii ceeɗu o juutirii jalluɓe ɓee ceeɗu o juutirii ɓe no feewi no fewi no feewi no feewi waɗi noon ko hakkitannooɓe koo ko hakki ko falantonooɓe koo woni pale falaaki ko fotnoo falaade koo pooɗe paabaaki ko fotnoo faabaade koo ko ɗum saabi ceeɗu oo juuti juutiri won yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii hakkillaaji muɗumen no ngonatnoo dañde ɗeen geɗe ɗe ngannduɗaa ɗee ɗoo nii geɗe kaalmi ɗee ɗoo tawa no waawnoo jibinde nafooje ɗe ngannduɗaa ko nafooje mawɗe baawɗe yaltude heen ɗum noon <clears throat> no mbiɗen nii jooni en mbiyat mbaɗimen Pisco Sarr yo udditan en ɓoggol ngol mbela musidɓe ɓee no ngadda miijooji muɗumen e ko kaalɗen koo holno waanoo hanki so tawii waalo yaltii holno yimɓe ɓee keblortonoo pour yahde jabboyde yaade pooɗe yahde pale yahde waalo holno yimɓe ɓee mbaɗatnoo kono kadi men naamdo holno subalɓe ɓe mbaɗatnoo so tawii ɗii ɗoo sahaaji no keedi holno subalɓe ɓe mbaɗatno e felfelooji muɗumen dooliŋngaaji daakiraaji ɓee ko mappel ɓe ko kaygal eko nanndi heen eko nanndi heen ɗum ne holno waanoo hanki e bisirɗe ɗi ngannduɗaa ɗee ɗoo ni kañumen jaggatno anndode yimɓe ne caha holno ɗum wanoo hanki kono kadi men dutto e aynaaɓe ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii ko aynaaɓe mawɓe wonnooɓe ɗoo kadi ɓe ne kaalana en hanki holno waano e kawgal so tawii waalo yaltiino holno kawgal wanoo holno sukaaɓe hannde ɓe famɗat aynaaɓe hannde ɓe ngandu heen ko holko woni kawgal mawɓe ɓe wooda ko cifanii ɓe heen ɓe ngannda tigi hanki wolno Fuuta hoɗirnoo hanki wonno no Fuuta waanoo ɗum noon en mbiyat Pisco Sarr yo udditan en ɓoggol ngol kala mo ngannduɗaa no yiɗi addude balal mum yo waɗ e 88 628 00 01 cappanɗe jeetati e jeetati teemedde jeegom e noogaas e jeetati mbaɗaa ɓolum laabi tati mbaɗaa gootel ko ɗoon natataa ngam addude ballal maaɗa e yeewtere ndee nganndaa ko yeewtere ndee ko yeewtere men ko yeewtere mon kono ko yeewtere renndo ngoo hannde ko ñalawma talata ina ñalli jeetati lewru novembre hitaande ujunnaaje ɗiɗi e noogaas e ɗiɗi walla mbiyen hannde ko le 08 novembre 2022 eɗen keɓlitii waɗde yeewtere nde ngannduɗaa nde ko yeewtere men ko yeewtere mon ko yeewtere renndo ngoo mo woni kala ballal muuɗum sohlaa heen on jaaraama

<hesitation> Pisco Sarr golle maa njooɗii peewi na mbiɗen ni kala mo ngannduɗaa no yiɗi addude ballal muɗum e jamma hannde o waɗata ko 88 628 00 01 cappanɗe jeetati e jeetati teemedde jeegom e noogaas e jeetati mbaɗaa ɓolum laabi tati mbaɗaa gootel ko ɗon natataa ngam addude ballal maaɗa e yeewtere ndee eɗen eeri heen denndaangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii ko remooɓe mawɓe ko awooɓe mawɓe ko aynaaɓe mawɓe ɓe ngarat ɓe nganddana en ballal maɓɓe e yeewtere ndee e sahaaji ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii so tawii oo ɗoo sahaa tolninooma ɗo e waktuuji ɗi ngonɗen ɗii hol ballal ɓe jogotonoo ngam addude ballal maɓɓe e yeewtere nde ngannduɗaa ɗee ɗoo nii ko yeewtere meeɗen ko yeewtere ngannduɗen yeewtere renndo ngoo ɗum noon en mbiyat ko musidɓe ɓe gooto e maɓɓe kala miijo mum ne sohlaa heen ballal mum ne sohlaa heen ngam addude miijo muɗum e yeewtere ndee ɗum noon Pisco Sarr ɓamtan en sawtu gonɗo lees haa yimɓe ɓe

Pisco Sarr golle maa njooɗii peewii <hesitation> musidɓe ɓee enen padi ɓe no mbiɗen nii ko wayi no musidɗo men Djiby Yero Dia mo ngannduɗaa ko cuballo ŋanaa e denndaangal subalɓe hettotooɓe men e oo ɗoo sahaa woni to ŋawle woni ti Diambo woni to wuro Madiw woni to Diawara woni to Diatar woni to Dabayi ni kadi haa to Tufnde Diammily e denndaangal nokkuuji to subalɓe ngoni e oo ɗoo sahaa eɗen mbiya ɗumen yo ngar ngadda ballal muɗumen e holno awooji men hanki mbaanoo so tawii yahiii haa wiyaama kawle ngarii yimɓe payi koye jaltugol yani maayo na hoota awooji mbaɗatnooɗi ɗii e ɗiin sahaaji holno ɗi wayatnoo to baŋnge kaygal to baŋnge fela fela <hesitation> no mbiɗenni to baŋnge gawgol ko wayi no <hesitation> kala ko woni gawirgal tan so wonii ko sakiri so wonii ko mbaal so wonii ko dooliŋnge <clears throat> walla ni so wonii bisirgal to baŋnge anndoonde holno wayatnoo ndeen e holno nde ɓe njiyiri hikka maayo ngoo mbela anndoonde no ɗaminaa heewde heen mbele liɗɗi gaadanteeɗi ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii no ngoownoo dañeede so ɗii ɗoo sahaaji keedii mbela ɗina laawol ngam yimɓe ɓe mbaawa heɓde ɗum ɗum noon mbiɗa naamndo ɗum subalɓe ɓe so tawii ɓe mbawiino arde ɓe kaalana en sifanoo en holno ɓe njiyiri maayo ngoo e oo ɗoo sahaa kono kadi <clears throat> men naamndoo remooɓe ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii kañum oo ɗoo sahaa hakkillaaji muɗumen nani e jabbude waalo <hesitation> holno waalooji mbayatnoo ndeen yimɓe so tawii ɗii ɗoo sahaaji keedii heɓlanaade luloyaade ngam jabbude e to baŋnge waalo to e heɓlanaade jabboyde yaani duttaade pooɗe walla pale walla ko nanndi heen ngam addude geɗe ɗe ngannduɗaa ɗee ɗoo nii koye paati e ngaal ɗoon ne geɗal ɗum ne holno ɓeen njiyiri e oo ɗoo sahaa mo ngannduɗaa ko sahaa ngonaaɗo oo ɗoo sahaa mo ngannduɗaa ko sahaa keedaaɗo noon ne kayne men ƴeew aynaaɓe ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo hannde heewɓe e aynaaɓe tokosɓe ɓee ɗoo fof nganndaa ɗum won ko wiite kawgal ko holno yimɓe njaratnoo ndeer waalo ngam hawnoyde <hesitation> mbiɗa anndi so tawii mbaaɗo no Amadou Abdourahmane Pam <hesitation> heɗiima ɗum no waawi addude heen ballal muɗum no feewi no feewi no feewi no feewi kono kadi mbiɗa anndi mbaaɗo no musidɗo meɗen <clears throat> Boubacara Seydel walla siley Demba so tawii keɗiima ɗum kañum en ne waasataa mbaawa addue heen ko woni ballal muɗumen e oo ɗoo sahaa mo ngannduɗaa ko sahaa mawɗo sahaa mo ngannduɗaa ko sahaa mo yimɓe fof njeeɓata ko sahaa mo ngannduɗaa ko sahaa keewnooɗo fayda e nguurndam Fuuta meeɗen hanki ɗum noon gooto kala ene sohlaa nde addata heen miijo mum nde addata heen hakkille muɗum mbaɗataa ko 88 628 00 01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 ko mbiɗen ko yeewtere nde ko enen mbaɗi ɗum en direct ɗo e radio communautaire mo Podor 90 POINT 7 ɗum noon no mbiɗen ni eɗen cohli miijooji yimɓe ɓe mbiɗa anndi <hesitation> mbaaɗo no <clears throat> Yero Diaw tawata ko n heɓlinii baŋnge ngaynaaka ko no kadi mbiɗa anndi tawata kone heɓlanii baŋnge waalo noon ne kayne mbiɗa anndi maa mo haalan en hannde waalo ngoo mo haalan en heen ngaynaaka kaa ko Moussa Sow suwaano anndude mbiɗa anndi hannde maa janngin men geɗe keewɗe keewɗe keewɗe keewɗe so tawii Allah newnii ɗum noon no mbiɗen ni kala mo ngannduɗaa oo ɗoo no yiɗi addude ballal mum waɗ 88 628 00 01 ko ɗo naatataa ngam addude ballal maaɗa e yeewtere ndee

golle ma njooɗii peewi Pisco Sarr en calminii denndaangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii oo ɗoo sahaa hakkillaaji muɗumen ne keedi e hettaade radio ngoo e ɗo ɓe keedi e baŋngeeji fof en calminii ɓe en njuuriima ɓe en mbeltiniIma ɓe en mbiyii ɓe mbela ko jam jogii on toon ni siibi ko jaam tan woni gay en calminii denndaangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii hakkillaaji muɗumen ne ketti e radio ngoo e oo ɗoo sahaa wonɓe denndaangal nokkuuji e nder diiwaan leydi ndii e nder leydi ndii e caggal leydi ndii kala sabi eɗen nganndi oo ɗoo sahaa hettotooɓe men ɓe to caggal leydi e nder leydi ndi kala e windere nde dunde Baba Adama ɓe fof hannde oɗo sahaa yimɓe ne mbaawi hettaade en heen kettoo en heen kadi na mbeltanii en enen mbeltanii ɓe kamɓe ne e kettagol maɓɓe ²nde tawnoo enen Ngandi gooto heen kala ɗo tolniI ɗoO ballal ngal jogini ngal radio ngo ɗum ko Allah tan waawi yode yo Allah yoɓ en njoɓndi moƴƴiri <clears throat> ɗum noon en calminii musidɗo men Djiru Dia no keewɗen wiide ni enen ñaaganii mo Allah moƴƴere Allah ne anndi taw ko mbela ko Diatar walla ko Tivaouane en calminii ɓe en njuuriima mo en calminii musidɗo meeɗen Yero Diaw noon calminirten banimen debbo sokhna Ramata Lam en calminii ɓe enn calminii denndaangal ko woni Thile Boubacara kala noon calminirten musidɓe men wonɓe ɗon ɗo wuro meeɗen Kaaƴon en calminii ɓe en njuuriima ɓe giɗo leñol salminama kanko e denndaangal musidɓe men wonɓe ɗoo ne kay wuro meeɗen Kaƴon kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii musidɓe wonɓe ɗon ɗo wuro meeɗen ɓuuɓee en calminii ɓe en calminii ɓe en calminii Pendaw naaɓe e kuuɓal en gnaccaani hay gooto noon calminirɗen musidɓe men wonɓe gaa heen na en calminii ɓe kamɓe kala e kuuɓal en calminii musidɓe wonɓe ɗo ɗo wuro meeɗen Diabbo ɓe min calminii ceerno men ceerno Mamadou Hawel Sow e denndaangal galle oo e wuro ngoo kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe noon calminirten musidɓe wonɓe ɗoon ɗo wuro meeɗen Ceewle en calminii <clears throat> denndaangal wonɓe ɗo ùe ceerno Mountaga en e denndaangal almuɓe ɓe ceerno Amadou Diallo en noon calminirten <hesitation> musidɓe denndaangal wonɓe ɗoon ɗo Ceewle haa to Madina Ceewle en calminii ceerno Amadou Bana e almuɓe kala woni Mamadou Sow en en calminii ɓe Mamadou Oumar <hesitation> Séne en e denndaangal musidɓe wonɓe ɗoo ɗo wuro mezɗen Cezwle kamɓe kala en calminii ɓe en njuriima ɓe en calminii Amadou ceerno men ceerno Amadou Diallo en calminii ɓe en calminii denndaangal Clawondo naɓe wuro Bakary Diallo en en ngaccaani ɗon hay gooto no Diamel naɓe en calminii ɗumen en calminii denndaangal ko woni diofde Dialli en calminii ɓe sokhna Mariame Sy a salminaama aan e dennd&angal musidɓe wonɓe ɗon ɗo wuro meɗen Difde Dialli en calminii denndaangal Mbal naɓe en mbiyii ɓe kamɓe ne mbar ko jam woni toon sokhna * Dia e sokhna Alaji Dia en e denndaangal ko woni ɗon e Mbala ceerno Amadou Diallo en e mbimi kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe en calminii ko woni ɗon e wuro meeɗen wuro jeeri en calminii ɓe no mbiɗen ni musidɗo men Siley Demba Diallo en calminii mo noon calminirten musidɗo Boubacara Seydel e jom suudu galle muɗum sohkna <clears throat> e sokhnaɓe ɓee kamɓe kala en calminii ɓe en mbiyii ɓe maa mbele ko jam tigi woni toon gay ko jam tigi woni gay e denndaangal wonɓe ɗon calminirten wonɓe ɗon e wuro meeɗen e denndaangal gure taariiɗe en takkiiɗe en ɗon fof <hesitation> woni <hesitation> Ñagga Jeeri en calminii ɗum noon calminirten ko woni Ari weele noon calminirten kowoni Fannaw en calminii ɓe kamɓe kala garage Penda Diallo en ngaccaani ɗon hay gooto en calminii musidɓe men wonɓe ɗo ɗo wuro meɗen Ade Fundu en calminii joganuuji joganujam gonɗi ɗiɗon <hesitation> Rougui Demba Diallo en Abou en e denndaangal * wonɓe ɗoɓe kamɓe kala en calminii ɓe ceerno Diallo en e ngaccaani hay gooto so en limtii tan maa won mo ngaccuɗen te sago men ko waasde ɗaccude hay gooto ɗum noon kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe en njettiiɓe en jaarniima ɓe en mbeltaniima ɓe noon calminirten musidɓe men wonɓe ɗoon ɗo Taareji walla mbiyen ni Face Belel en calminii ɓe kamɓe kala en njuuriima ɓe en jafni en mbeltamoo ɓe no feewi no feewi no feewi ko wayi no musidɗo men Cheikh Oumar Ba en e denndaangal wonɓe ɗon ɗo wuro meɗen Face Taareji * en calminii ɓe en njuuriima ɓe kamɓe kala ko wayi no musidɗo men Hammet Bayo en galle muɗum e denndaangal wonɓe ɗon noon calminirten jom wuro ngoo Amadou Hammet en calminii mo en njuuriima mo en calminii denndaangal ko woni ɗon fof en mbiyii ɓe kamɓene kayne mbela ko jam tan woni toon gaa ko jam tigi woni gaa noon calminireten kala ɓe ngannduɗaa nan ɗon e wuro meeɗen * Aly Dialel en en calminii ɓe en njuuriima ɓe kamɓe kala en mbeltaniima ɓe en mbiyii ɓe mbele ko jam tigi won gaa gaa ko jam tan woni gaa en calminii ɓe en njuuriima ɓe noon calminirten kaw meɗen <clears throat> Demba Maimouna e Diallo en calmii ɓe en calminii e gorgilaaɓe men wonɓe ɗon ɓee fof gorgol men Diarry en ñaaganiima ɗum Allah cellal noon calminirten yumgel meeɗen Aaissata kadiata Seynabou en calminii mo noon ne kayne Mariame en calminii ɓe kamɓe kala en galleeji ɗii fof en ngaccaani hay gooto noon calminirten musidɓe men wonɓe haa to wuro meeɗen Mafru en calminii ɓe en ngardinii heen <hesitation> mawni men Abdoulaye Ousmane en ñaaganiima mo Allah cellal e balɗe juutɗe noon ne kayne Abdoulaye Alassane en yaye men nen Seynabou en e denndaangal wonɓe ɗon kaw Oumar en e kamɓe kala mi wiiɓe yo jam Allah wonan en Amadou Thiapato a salminaama a juuraama en calminii denndaangal ko woni wuro meeɗen Alana en en calminii ɓe ko wayi no Amadou Ba en e Demboy en Issa en e denndaangal wonɓe ɗon en calminii Mayo en wanndiraaɓe men rewɓe wonɓe ɗon ɓe fof kamɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe en njettii ɓe en njaarniima ɓe noon calminirten musidɓe men wonɓe ɗo wuro meɗen Belel Kelle en ngaccani toon hay gooto en calminii ɓe kamɓe kala en njaarniima ɓe en mbiyii ɓe maa taw ko jam tan woni toon en calminii musidɗo mem Abdoul Samba Mariame e galle muɗumen e denndaangal Belel naaɓe kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe en mbiyii ɓe mbele ko jam tigi woni toon gaa ko jam tan woni gaa ɗum noon en mbiyat musidɗo o yo ɓamtan en sawto gonɗo lees o haade yimɓe ɓe arde e ɓoggol ngol mbiɗen kala mo ngannduɗaa ne yiɗi addude ballal mum yo waɗ 88 628 00 01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

salamu aleykum <coughs>
allo
allo ouais
ceerno Ibrahima
no mbaɗɗa
aɗa selli
aɗa anndi jooni kam ko mi ɓoccitoraaɗo inɗe yimɓe fof
han
joni ko mi ɓoccitoraaɗo inɗe ɗee fof
ko a
ko mi ɓoccitoraaɗo inɗe fof
<laughs> ko a ɓoccitoraaɗo
inɗe
inɗe a eeyi goonga <laughs> aɗa selli <laughs>
a mbaɗɗa e tampere
<laughs> jam woni toon
wallay jam woni e am seydi Lam
no yimɓe galle
mbaɗɗa e tampere
wuro Madina naaɓe fo ene celli
eɓe celli ha mbasi alaa machallah
a wayraama
mawɗum wallaahi wata jam wayru en
mbar aɗa selluno kam
min nde mbiɗa maɓɓanoo mbiɗa wondunoo e haaju yon tan ɗanle tan tan aɗa faama tan
eeyo goonga kay
no mbaɗaa e tampere
mawɗum mawɗum
no ceerno Yero
omo e jam selli
omo selli
jam woni toon
no mawɗo oo waɗi
so wonaa yewnude ma
eeyi noon wallay miin ɓuri yewnude on
min jewnimaama no feewi
wonaa oɗon celli kam
amin celli ko mawɗum
eeyi yo jam ɓooy kawren heen
amine amine
alhamdulil
amine min beltanima on
yo Allah weltin en
mi weltima e émission o
yo Allah weltin en yo Allah wetin en koye gaynaaka kaalata walla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
<laughs> * kono a dottan tan mbiɗa anndi
an
eeyi wallahi
<laughs> eeyi min jooni noon ko ndema kaalataa walla ngaynaaka kaalataa
<laughs> moƴƴatno de aynaaɓe mawɓe ɓee naata e
<laughs> est ce que aɗa anndunoo aɗa anndi ko woni kaawngal kam
kawle wallahi mbiɗa anndi
kawgal kawgal wona kawle de kawgal

kawle kam mbiɗa anndi ɗum
alea kawle kam ko sahaa
hawloyde
eeyi yahde hawloyde
an haloyde jiɗɗa wiide
eeyi
eeyi mbiɗa anndi kay
an a meeɗi hawnoyde
<laughs> eyyi eyyi <laughs> hayɗo hamin mbaawi boom yahde
mbiɗaa ko e <laughs> yaadu kawgal de wa a dañii ladde ɗo kawnoyɗa kam
eeyi wallahi
eskey eskey an an tawde aɗa anndi kawgal tan a daɗii Moussa Sow
<laughs> mawɗum de
wadde wadde Yaye Diaw daaɗi Moussa Sow <laughs> Moussa kam anda kowoni kawgal
<hesitation> on tawata kene anndi mbeɗa anndi <laughs> *
a jaaraama seydi
a waɗi no mbaɗanno ɗa seydi Ba
amine amine a jaaraama seydi Lam
yo Allah yoɓ moƴƴere
amine amine amine amine amine Lam
mbiɗa anndi kam waawi taw heewɓe nana kettomaa mbeɗa anndi ɗum bettat ɗumen tan
eeyi ko noon noon noon noon
walay ɗum tan waɗata ɗum
noon noon noon noon ar' garooji tan inchallah
eeyi wallahi
inchallah inchallah jaaraama seydi Lam jaaraama
jaaraama
machallah machallah seydi Lam <clears throat> eeyi ko banIi men debbo sokhna Ramata Lam en calminii mo en calminii Alaji Yero Diaw e galle o kala en calminii mawɗo oo en duwiima min mbiyii mo yo o duwano en o duwano leñol ngol kala <hesitation> duwaw maɓɓe koko jaabate ɗum noon en ñaagiima Allah yo Allah waɗan en moƴƴere eeyi mi weltiima no feewi e nande ɗo sawtoji maɓɓe taw en mbayronndiri no o wiyi ni kono noon haalooɓe pulaar no mbiyi nii yimɓe no mbaawi wayronndirde kono ɓerɗe kam mbayronndirtaa ɗum noon juriima heen min ñaagiima yo Allah waɗan en jam noon calminirten musidɓe men wonɓe ɗoo e wuro meeɗen Podor en calminii ɓe ɗum timma ko woni ko joofi e ko woni ko Law Demba kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe noon calminirten musidɓe men wonɓe to wuro meeɗen ŋawle rewo e worgo fof en calminii ɓe en njuuriima ɓe en mbeltaniima ɓe mbeɗa anndi kamɓe poti arde ɓe kaalana en holno awooji ɗii mbaano e hol Maayo ngoo hannde ɗo yaaretee mbele anndode fuɗɗiima maayde e geɗe mbaaɗe noon mbiɗa anndi Samba Kala kam alaa heen Samba Kala kam mbiɗa anndi kañum alaa e ɓeen ɗoon subalɓe mbiɗa anndi heddiiɓe ɓee noon ɓeeɗa hoolii ɗumen kono Samba Kala kam mi hoolaaki ɗum no feewi e oon baŋnge e mi salminii ɓe en calminii musidɓe men won ɓe to wuro meeɗen Duuyi en ngaccaani toon hay gooto Abdoul Karimou Wat en calminii mo en calminii denndaangal Lobbudo Mboy naaɓe kala en calminii ɗumen en njaarniima ɗumen kamɓe kala noon calminirten wuro meeɗen Dadow en calminii ceerno Ablaye Sylla e galle oo kala Hammat Ndongo en e denndaangal wuro ngoo kala en calminii ɗum musidɓe men wonɓe to wuro meɗen Fonde Ass en calminii ɓe kamɓe kala en njuuriima ɓe en jaarniima ɓe en mbeltaniima ɓe no feewi no feewi no feewi e ceerno Ibrahima en e denndaangal wuro ngoo kala kamɓe kala en calminii ɓe en jaarniima ɓe noon calminirten musidɓe men wonɓe to wuro meeɗen Tufde Jammi noon ne Dabayi en calminii ɓe kamɓe kala en mbiyii ɓe mbele ko jam tan woni toon en mbayronndirii e maɓɓe kono noon hakkillaaji men nan toon noon ne kayne wuro meeɗen haaɗo e Ligi Seyba en calminii ɓe kamɓe kala en jaarniima ɓe eɗen mbiya kamɓene hakkillaaji maɓɓe nana e hettaade yeewtere nde no feewi no feewi no feewi noon calminirten musidɓe men wonɓe to wuro meeɗen Diatar Mauritanie en calminii ɓe kamɓe kala en jaarniima ɓe en mbeltaniima ɓe no feewi no feewi no feewi en mbiyii ɓe kamɓene mbele ko jam tan woni toon elimane jaama en calminii ɓe kaawu men Amadou Dioumo en e noon ne kayne mawɗo men musidɗo men mawni men taani men debbo Kara en calminii mo ɗon ne kayne e kaawu am kaawu en * mi wawata yettinoyde to mboy to en calminii kaawu meeɗen Moussa Diop en e denndaangal wuro ngoo kala en calminii ɓe en njuuriima ɓe Yaye Talel taani meeɗen en calminii ɓe noon ne kayne Ceddo Balel en yaye Maysa e e Mariame * e denndaangal wuro ngoo kala so en limtii tan wodat mo ngaccu ɗen te en njiɗaa accude hay gooto noon calminirten musidɓe men won ɓe ɗoo ɗo wuro meeɗen Diatar en gardinii e salminaango e ceerno men ceerno Hamidou en en calminii mo kanko almaami juuma e denndaangal wuro ngoo kaawu meeɗen elimane Fadel en calminii ɗum en njuuriima ɗum kaawu men noon ne kayne kaawu men <hesitation> Moustapha en noon ne kayne kaawu men e denndaangal Bassirou en haliifa en calminii ɓe kamɓe kala en jaarniima ɓe e yaye men Aminata Sy * yaye Kadia Thillo e wanndiraaɓe men rewɓe wonɓe ɗon ɗo yaye Yubba en noone kayne Kadia Mamoudou en e denndaangal ko woni e ndeer wuro Diatar ngoo kala en calminii ɓe tanam Mintoy salminii ɓe min njuuriima ɓe <hesitation> mi wiima on Baba Baydy beela o yahani mi ara so yeehi tan mi ara <laughs> en calminii ɓe en calminii musidɓe men wonɓe ɗoo ɗo wuro meɗen Waande Ka en ngaccaani ɗoon hay gooto kamɓe kala en calminii ɓe noon calminirɗen musidɓe men won ɓe ɗo wuro meeɗen * en ngardinii e salminaandu e jom wuro ngoo Amadou Makhtar <hesitation> en calminii ɓe en calminii denndaangal wonɓe ɗon * edenndaangal wonɓe ɗon Mama nene en en mbiyii ɓe kamɓe kala mbele ko jam woni toon Donna e Waalo en calminii ɓe kamɓe kala e kuuɓal en ngaccaani toon hay gooto ko wayi no <hesitation> kaawu meɗen Baydy en noonne kayne ceerno cuballo ceerno Sara e galle muɗum e denndaangal won ɓe e wuro ngoo kala en calminii ɓe kamɓe kala en ngaccaani hay gooto so en limtii tan wodan mo ngaccuɗen en calminii wonɓe Gayo en en njuuriima ɓe kaawu men Amadou Sy en en calminii ɓe en ñaaganii mo Allah cellal balɗe juutɗe e battane moƴƴe e noon ne wuro meeɗen Mboyo en calminii kamɓe kala e kuuɓal en mbiyii musidɓe men Amadou Mika en e denndaangal wuro ngo kala en calminii ɗum en njuuriima ɗum <hesitation> en mbiyii ɓe mbele ko jam tan woni toon no wuro meeɗen Madina Mboyo en calminii ɓe kamɓe kala e kuuɓal noon calminirten musidɓe men won ɓe to wuro meeɗen * en calminii mi salminii musidɗo am Abdoul Karim *en calminii ɓe en njuuriima ɓe min calminii nene makko e galle o kala a noone kayne denndaangal ko dillata ɗon e wuro meeɗen * kamɓe kala en calminii ɓe ko wayi no baaɗam Penda Hawly en calminii mo en calminii denndaangal galle o kala en calminii kala ko jippotoo ɗon ɗon e wuro meeɗen mo Demba Halwalni en ngaccaani toon hay gooto wuro meɗen Korkaƴe <hesitation> calminii ɓe noon ne kadi wuro meeɗen Samba * calminii ɓe kamɓe kala en mbiyii ɓe mbela ko jam tan woni toon gaa ko jam tigi woni gaa mbiɗen kala mo ngannduɗaa ne yiɗi addude ballal muɗum e yeewtere ndee waɗata ko 88 628 00 01 Ramata Lam wi ko mi bettuɗo yimɓe ɓee mi ɗaminanooki émission direct waɗa jooni jooni kono Allah waɗii émission men hannde ko émission direct eɗen kucconndiri e yimɓe ɓee ɗum noon kala mo ngannduɗaa ene yiɗi addude ballal mum yo waɗɗ 88 628 00 01 cappanɗe jeetati e jeetati teemedde jeegom e noogaas e jeetati mbaɗaa ɓolum laabi tati mbaɗaa gootel ko ɗon naatataa ngam addude ballal maaɗa e yeewtere ndee ɗum noon mbiyen musidɗo men Pisco Sarr yo ɓamtan en sawto o haade men huccu e arde goɗɗum

allo
alhaji Ibrahima
wa no mbaɗɗa
eeyi * Ba
no mbaɗɗaa e tampere
no mbaɗɗaa
mawɗum kay
seydi Ba no mbaɗɗa
mawɗum mawɗum alhamdulillah
no mbaɗɗa e liggey so wiyaama noon hannde *
eeyi ko noon waɗetee
eskey * wallay komin
no mbaɗɗa seydi Sy
ganda *
eeyi noon noon noon noon
mbar ko jam woni Madina yo Allah won ballo
amine ya rabbal alamina
nane émission koko arti han kadi
eeyi noon
eeyi
eeyi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
an
<hesitation> sa chaque émission han kadi
ihin ene yiiɗade so wona taw <laughs>
<laughs> eeyi ɗum koye juuɗe Allah woni
haajuji tan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
noon tigi yo Allah wallu en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
noon tigi noon tigui
min calminii ɓe * <smacks lips> *
non tigi noon tigi
min calminii noon denndaangal *
noon tigi noon tigi
eeyi *
noon tigi
ɗum noon yo ha *
<noise> noon noon noon tigi noon juutat
eeyi ko noon tan min nene min mbiyii ɓayde ko hannde tan ngarɗaa *
<noise> noon tigi noon tigi
yo Allah juutnu

holne bayrumi nande on
amine amine
min mbeltiima de
eeyi jaaraama a jaaraama eeyi noon wallahi wallahi
bayronndirii
haajuu haajuuji ɗii tan de keewno kono hakkillaaji nanii gaa
ko grand mum *
a jaaraama seydi <noise> a jaaraama machallah o ko kaawu men Demba Sogata en calminii mo en calminii galle oo kala en calminii sokhna Maimouna e denndaangal galle Souleymany en en calminii ɓe kamɓe kala en njuuriima ɓe en mbeltaniima ɓe kadi no feewi no feewi no feewi nde tawnoo eɗen ngandi hakkillaaji maɓɓe meeɗa seertude e heɗaade ko waɗetee ɗoo koo ɗum noon en mbeltaniimo mo no feewi no feewi kanko e denndaangal hettotooɓe e radio ji ɗi ɗum noon en mbiyii ɓe yo jam Allah wonan en tawa eɗen ngandi hakkille makko meeɗaa seerde e meeɗen ko mawɗo moƴƴo mawɗo belɗo faarnoraade ɗum noon en mbiyii mo yo Allah juutnu nguurndam ɗam moƴƴina battane ɗe ngam Sallahu aleyhi wa sallam ɗum noon no mbiɗen ni kala mo ngannduɗaa ne yiɗi addude ballal mum yo waɗ 88 628 00 01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 en mbeltaniima ɓe mo woni heen kala yo ar ƴetta geɗal mum nde tawnao gooto kala ko geɗal mum tan ƴettata so a ƴettii geɗal maa tan heddiɓe ɓee ne so arii tawat ɗon geɗal mumen ne ɗon en calminii en njuuriima denndaangal remooɓe ɗum noon mbiyen musidɗo o yo fawan en suutan en ko woni lees koo ɓooyataa ngarten waynaade bandiraaɓe ɓee njaafonndiren <hesitation> so tawii Allah jaɓii mbela eɗen kawrita e o sahaa ni so Allah jaɓii

karralla o nana holla men hojomaaji ɗi njogino ɗen ngoni koye gasde ɗum noon en njaarnii denndaangal ɓe ngannduɗaa ɓee ɗoo nii ko hettiyankooɓe radio ngoo dañɓe ɓe noddude eɓe dañaani ɓe fof en mbeltaniima ɓe en jaarniima ɓe heen noon kawu men Demba Sall no wiyi nii mbela han kadi ñannde fof ko en waɗooɓe émission eeyi mbiyen mo so Allah tawii Allah yantii heen en njiɗaa haa talaata ara tawa en mbaɗaani émission so wonaa taw won caɗeele hawri walla won haajuuji lomtinndiral tan en kadi mbiya bandniraaɓe ɓe eɗen jogii coopératif uji ɗi ngannduɗaa ɗii ɗoo nii no poti darneede e ndeer département de Podor ko ɓooyataa so Allah jaɓi caggal coopératif uji darnaaɗi ɗi goɗɗi kadi no jogorii daraade e ndeer département de Podor ko coopératif mo ngannduɗaa ko coopératif fakaw <hesitation> mo Sénégal oɗon fakaw ko leyɗeele sappo e nayi denndi ɗum e Sénégal jogii heen geɗal muɗum no e ndeer département de Podor coopératif uji ɗiɗi ne poti waɗeede heen gooto waɗetee koye arrondissement Gamaji e Thilo Boubacara goɗɗo waɗetee koye arrondissement Kaskas e arrondissement Salde arrondissement Ka* e Kaskas waɗetee ko siége maɓɓe waɗetee ko Pete arrondissement Gamadji e Ciile Boubacara siége maɓɓe waɗetee Ɓuuɓe ɗum noon so tawii Allah haajii no gasa hakkunde ɗoo e noogaas e ɗiɗi lewru nduu ɗoo ndu ngonɗen ina waawi coopératif aji ɗi coopératif o daro soit so tawii ballal wontii heen kala mo ngannduɗaa ne yiɗi jeyeede e coopératif aji ɗi so tawii ko aan tan e hoore maa mbaɗataa ko ujunnaaje joyi kono so tawii ko fedde jogiɗa ko ujunnaaje sappo ngam jeeyede e ɗii ɗoo coopératif aji maa men ngartu ɗoo so Allah jaɓii ngam ɓurde laɓɓinde geɗe ɗee inchallah haa kala jiɗɗo jeyeede heen annda holno waɗata haa jeyee heen ɗum noon <hesitation> musidɗo o wiyi ko ndokanoɗen e hojomaaji ko gasii ñaagoto ɗen Allah ko o <coughs> e ndeen yo jam Allah jogo mi jogoo on aadi men ko talaata garoowo so tawii ballal Allah wonii heen ɗo e ndeen he jam Allah jogo mi jogoo on yo Allah rokku en waalde e jam on njaaraama